Vashandi, vanoshanda kufundisa vana vadoko, vanemushando mukuru ngenyaya yekuti vana vadoko pfungwa dzavo dzinonga dzisati dzanase kukomba vanonga veitoda kunasa kubatikirwa kuti vatatiche mabhuku.

Kufunda kweana adoko kunosanganisira kuemba nekutamba, vanonga vasinganyanyi kunyora zviro zvakawanda. Kunyari kunyora vanonga veingoita kudhurova nekuturesera pikicha dzinonga dziripo.

Aah inini chandakatoona mushando wekugxoka zvakafanana kweana echikora kunodetsera maningi kuti vana vanenge vasingazoningiri kuti aah kumbatso kwavoyo kune mare uku akuna. Saka zviro zvonofananidza maningi kuvana vechikora.

Kufundiswa kwevana vadoko kuno sanganisira kunyora mufananidzo dzeyinamirwa ku mudhuri kuitira kuti vaone veyinasa kunzwisisa zvinonga zveyironza mudzidzisi wavo.

Vana vadoko veifundiswa kuzvikoro iyo vanenge veifundiswa utsanana zvinosanganisira kunonga amarara kugeza mazino nezvimweniwo zvakadaro daro.

Mazuva anaya mitemo yenyika inoiyi yezimbambe vakati tirikuda kuti vana vafunde, chiro chinobatika kuti vazobva vokona kushanda mushando dzakasiyana-siyana, dzinosanganisira kurima, kuvaka nezvimwenivo zvakadaro.

Mwana aibve kuchikora apedza chikoro, unoso kunge okonekugadzira zviro zvakaita semagindimukindi, runtare ngenyaya yekuti vanenge vakazvifunda deraiyo kwaanonga vari kuchikora iyo.

Zvinoda kupangira vana kuti vaone kungwarira mabhilo awo nezvimweniwo zvekurya, ngenyaya yekuti kuchikora iyo, kune mbavha dzinonga dzeiba zvimweni zveamweni. Eya uri mubereki unofanira kunasa kupanga mwana wako kuti, ngwarira zviro zvako.

Kuenda kuchikora kwakanaka paani ngenyaya yekuti ana adoko anoenda kobangaradza neamweni veitaticha mabhuku vakasara kumbatso vanopeisira voite musikanzwa veinesa kunesa vabereki.

Kufunda kwakanaka ngenyaya yekuti vana vanokura vane fundi uye ndxondo dzavo dzinonga dzeifunga zviro zvakati twasa avazorashiki, zvinozokubetsera mune ramangwana redu.

Vanthu vanoenda kuyunivhesiti avakheti kunoenda mbuya yachene musoro, madhodha majaha zveshe, zvinoita gukurukweya zvakananga kuyunivhesiti akukheti munthu.

Muzvikoraizvo vana vanofundiswa mitambo dzakasiyanasiyana dzinosanganisire kukaba bhora kukandira bhora kuyemba izvi zvinodetsera kuti mwana unokone kunge ane chipo chinozotomudetsera mune ramangwana rake.

Ukapedze chikora unodxokeswe chidxoko chinonge cheikombidze kuti iwewe wakagwaza uyezve unonga wakutenderwa kushanda mushando unoenderana nezvawakafunda.

Chakazonyanyawo kushatira chikora chekuyunivhesiti vana vanenge vofembe forya ngenyaya yekuti vanenge ari kuretu neakatumbura vasharukwa vanenge vari kuretu, vanenge vari vega hino vana vorebesa muswe iyoyo.

Kune zvikora zvevasharuka zvekuti vanonga veifunda vasizi kupfeka zvakafanana. Ino vanonga vofundiswa mishando dzekuti vakone kubetsera nharaunda.